Waxaa yaal seddex shay oo dharka dumar ah waxuuna kujiraa salan. Salanka midabkiisu waa cadaan sidoo kale dharkana midabadiisu waa buluug iyo isku jira oranji iyo shaax cadeys kana waa kuxegeen.